Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ teebuli ni niɛma ni buku nima teebuli zuɣu buku nim n paya ka kamɛra pa dizuɣu

Anfooni ni ŋɔ puuni n nye paɣaba mini dabba ni ʒeya dabba ŋɔ sola chinchina ka paɣaba ŋɔ zabiri waɣawaha ka binyahari tabitabiya.

Tirata m boŋɔ dobba n ʒi tirata ŋɔ puuni Jon diramani mahama n gbibi tirata ŋɔ sitiya ka kpa ninkpara mori ni tihi nyɛla din be tirata ŋɔ.